Yili piɛlli zaɣ'titali n-zaya ka takor'sabila be di puuni ka ŋarima ʒe di nyaaŋa ka niriba be di puuni shɛba zanzami.

Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ di puuni boraadɛ ni gala dibaata ni tua ni zaham ni manʒa boraadɛ maa nyɛla dibanahi ka laa maa tam teebuli zuɣu

Niriba m be du'titali ni n laɣim gili kurugu n gbibi gbibi li n ʒɛya shebi yela neenpiɛla ka shebi ye neenʒehi ka shebi neensabla ŋunbe tooni maa yela liiga piɛlli ka dabtiŋa.

Niraba n ʒiya n ŋmɛri dalisi ka shab ʒɛ zuɣusaa n kpahari bi nuhi ka shab ŋmɛri dawulɛ nima paɣa n wora ka yɛ nyingokoriti ka zaŋ bobgi n googi o zuɣu ban kpahari bi nuhi maa so yɛla liiga nuɣso

Niriba m be du'titalini sheba ʒimi ka sheba za zuɣusaa yino yela liiga piɛlli ka za zuɣusaa ka yino mee wuɣi o nuu n ʒɛ amarika tuuta gbini ka mani o pori pori so zala o nyaanga n zaŋ o nuhi n labisi o nyaanga.